Engalo dhigemye mu bisooto ela engalo dhino dhilina byedhili kusimba, emikono ginho gili mu langi endheru ela nga byegigemyemu birugavu.

Abantu bali kulubalama olw'amaadhi era nga oghundhi aleze mwinhe yasitula akaghuzi, kumbali ghaibwe eriyo enhandha eri amaadhi ameru nhaga kiragala era boo batyeime ghansi kwiitaka aghazira maadhi.

Abantu nga bali mu nhandha era nga abandhi bemereire kumbali kwe nhandha abantu banho bagemye emiigo era abandhi abemereire kumbali ghe nhandha bagemye ku matama, munkendhe era oghundhi agemye akasagho Kali innhuma ku mu gonge oghundhi asutaime alinze mule.

Ensenhenhe nga dhiri kusoghanhi era nga badhikalanze basaliramu obutungulu, ensenhenhe dhino dhiri mulangi eyakiragala nh'eyakyenvu nh'obutungulu babusaze nga bubisi.

Abasaadha nga bali kusika akatimba akavuuba ebye nhandha era nga bali mu nhandha bemereire mu maadhi, bali abantu mukaaga era nga akatimba ako bali kasika nga bakeiza einhuma ghaibwe.

Ebinhonhi eyemereire kukasaga akomuti, era ebinhonhi binho biri mulangi eya bbululu byemeraire kukasaga era nga akasaga kanho kamera mwiisubi lingi era ighanvu ebinhonhi binho biri nhenhwa emisongovu.

Abantu abali ku maadhi, ku mbali okw'amaadhi. Ela nga ghaligho nh'elyato. Amaadhi ganho gali mu langi eya bbululu ela nga ku mbali w'amaadhi ago ghaligho olusozi. Abantu bemeleile mu kibungo.

Omuntu ayambaile engoye tategelekeka ela nga alinze mule yenhayenha yebwiise obonhaku mikono ela ate emikono mivaaze gya lugoye ela nga agemye akaghuzi nga alikukanhika.

Omusaadha ali kunhaaba mu ngalo ela nga ali kozesa amaadhi nhi sabbuuni. Tibamulaze mu maiso ela ng'availe olugoye olw'ekisaadha, bamulaze ku mikono ela nga amaadhi gali kuyuyika. Kumbali ghe eliyo obumuli.

Amato agali mumaadhi gali kuseeyeya era nga gatise ebya maguzi era nga gali mumaadhi ghagati, amaadhi ganho gali mulangi endhelu era nga gatise ebintu.

Endhuki nga dhili mu kisuu kya dho era nga endhuki dhino dhili mu langi eya kyenvu nhe kirugavu dhilina amaghagha amaghanvu, ekisuu inho kilinha ebimuli.

Omwana omusomi alikutunga olugoye era nga aligirire ghansi kulugoye, omwana ono ayambeire ebyambalo ebyabasomi era nga ayambeile akakomo alinze ghansi.

Endhoki eli mu kimuli ekya kyenvu nga ghagati mukimuli agho ghaligho langi endhirugavu era nga endhoki gheri ku kimuli ekyo, endhoki yonha eri mu langi endhirugavu nhe ya kyenvu. Ekimuli kinho ghe kili ghairugavu ghasakatuvu.

Abantu bali ku lubalama olw'ennhandha ela nga ku lubalama lunho olw'ennhandha kuliku nh'elyato, kumbali gh'olubalama eliyo olusozi, ghaigulu gh'olusozi eliyo ebileli ebili mu langi ya bbululu. Ela abantu banho bangi bali mu kibungo, bo bali enho ku bukalu tibali mu maadhi mundha, nga nh'elyato isibelyaku obughuzi.

Engoye dhebali kutundha era nga engoye dhinho mpange nhe bifanhanhi byebali kutundha, nh'obugaali era nga babupanze. Engoye dhinho dhiri mulangi eya bbululu, endhilugavu, emmyufu nh'ebifanhanhi.

Abantu abali kumpi nho mwiga era nga bemereire kumbali oghomwiga, abantu banho tibabonheka bali mulangi endhilugavu era ng'amaadhi ganho gali kumbali oghamabaale, nh'amabaale ghaigulu ghago ghaligho ekireri ekiri mulangi yakisitaka.